Abezempilakahle abahamba befafaza ezindlini zezakhamizi, ngoba izakhamizi ziyakhala zithi azilali imiyane igcwele ezindlini ngakho abezempilakahle bebehamba befafaza njalo bagqokile impahla zokuzivikela.

ODokotela labomongikazi kulezi insuku sebegqoka impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi imikhuhlane. Bayabe bevalile izandla zabo ngama gilovisi bephinde bevale lamakhala njalo kubuya abantu abanengi esibhedlela abagula imikhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi bezivikele.

Abantu abezempilakahle abagqoke impahla zesibhedlela njalo bekhanya bevale amakhala ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni eminengi esikhona elizweni njengoba besebenza labantu ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo

Abantu abanengi okukhanya ukuthi ngabezempilakahle bamile kukhona labahlezi phansi. Abantu bonke laba bazivale amakhala lemilomo ukuze bavikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Isigulani esilele embhedeni eceleni kukhona ogqoke impahla zokuzivikele ukubana engatholi umkhuhlane okungaba ngudokotela kumbe ngumongikazi kukhona njalo umtshina oseceleni olombala omhlophe

Owesilisa ohlezi phansi evale amakhala akhe ukhona eceleni ofaka owesilisa ijekiseni njalo lowu ugqoke okumhlophe phezulu okutshengisela ukuthi kungaba ngu Mongikazi.

Owesifazana okhanya emile, njalo kukhanya egqoka imaskhi. Ngemva kwakhe kukhona amaphepha, amanye alombala omhlophe, anamathiselweyo emdulwini, njalo abhaliwe ngamabala amnyama.

Kukhona abantu bezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe , bavala lamakhala abo okukhanya ukuthi balande izakhamizi , babahlaba amajekiseni okukhanya ukuthi babavikela emkhuhlaneni eminengi

Isigulane esikhanya silele embhedeni okutshengisela ukuthi singabe silimele idolo kumbe umbala. Ngoba kukhona abezempilakahle abakhanya bephakamisile unyawo lwesigulane, njalo bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu bezempilakahle okukhanya bevakatshele uzulu bagqoke impahla ezifananayo bonke bagqoke impahla ezilombala olithanga khanye lokunye okumhlophe abantu abanengi kukhanya bemile

Abantu abakhanya ukuthi ngabezempilakahle, abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bangatholi umkhuhlane, ezandleni bagqoke amagilovisi alombala omnyama kanye lemakhanda bagqokile izinto ezilombala omhlophe bavala lamakhala abo bonke.

Abantu besibhedlela sebehamba bebhoda emizinibyezakhamizi behamba behlaba abantu bebavikela emkhuhlaneni esikhona elizweni ngakho wonke umuntu kumele ahlabe ijekiseni yokuthi azivikele.

abantu abakhanyayo ukuthi ngabezempilakahle abagqoke izigqoko zokuzivikela ukuthi bengabambi imikhuhlane njalo bagqokile amagulovisi alompala olithanga ezandleni ukhona ogaxe isigubhu ngemuva

Imikhuhlane yakulezinsuku isibulala abantu ngakho odokotela labomongikazi ezibhendlela sebetshona begqokile impahla zokuzivikela emkhuhlaneni bayabe begqokile lamagilovisi ezandleni njalo.

Abantu abane abagqoke impahla zesibhedlela ezivikela umkhuhlane njalo bagqoke lamagilovisi alombala oluhlaza ezandleni bavala lamakhala abo lomlomo ekhanda bafake okumhlophe.

Minengi imikhuhlane esibulala abantu kulezi insunku, ngakho abantu abanengi bayahamba esibhedlela beyehlatshwa amajekiseni ukuze bezivikele ukuthi bengatholi imikhuhlane leyi.

Odokotela labo mongikazi bayaxwayisa uzulu ukuthi abantu ababuye ngobunengi esibhedlela bezohlaba ijekiseni evikela ukuthi ungatholi umkhuhlane we Covid 19.

Abantu abanengi abahlezi phansi njalo kukhona abantwana ababaphetheyo kukhona abantu njalo okukhanya ukuthi ngabezempilakahle okukhanya behlaba abantwana okutshengisela ukuthi babavikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Emakhaya abantu sebephucukile abanye sebesikha amanzi ezimpompini bayabe bezifakile emakhaya abo njalo abanye balokhe besakha amanzi emgodini kuya ngokuthi uyakwanisa yini ukufaka impompi ekhaya eyamanzi.

Abesilisa ababili abakhanya beqhawulana ezandleni, bonke bagqoke amasudu amnyama njalo bafake lamathayi. Omunye kukhanya ethwele amabhuku esandleni sakhe.

Abantu abanengi abahlezi phansi njalo kukhanya bethwele abantwana okutshengisela ukuthi kukhona umkhuhlane abazowuhlabela abantwana, abafuna ukubavikela kuwo njalo kukhona ogqoke okumhlophe okutshengisela ukuba kungaba ngudokotela kumbe umongikazi.

Abantu abathathu, kukhona izimpompi ezimbili okukhanya besikha amanzi ezigubhini njalo izigubhu lezi zilombala olithanga. Ngemuva kugcwele izihlahla ezinengi eziluhlaza.

Abantwana abancane abakhanya bedlalela endaweni elamanzi. Abantwana laba kukhanya bejabulile kodwa kuyingozi ukuthi abantwana bedlalele endaweni elamanzi amanengi ngoba abanye bengacina begalula.

Abantu abahlezi okukhanya ukuthi ngabezempilakahle kukhona abakuxoxisanayo njalo phezulu kwetafula kukhanya kulamankomitsho okutshengisela ukuthi bengabe benatha itiye bagqoke kahle kakhulu.

Abantu bezempilakahle abakhanya behlezi phansi kukhona ababili phambili abagqoke amasudu kanye lamathayi amasudu abo alombala omnyama tshu

Umama omileyo endaweni lapho okukhiwa khona amanzi kukhona izigubhu ezilombala olithanga okukhanya ukuthi engabe esikha ngazo amanzi ngemuva kukhanya izihlahla eziluhlaza.

Abantu abanengi abamileyo okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle abagqoke izinto ezifananayo njalo kukhona ogqoke ibhatshi elimhlophe phakathi kwabo. Kuphinde kubekhona omunye ogqoke isudu wafaka kanye lethayi.

Abantwana ababili abakhanya bebambisane ibhakede elilombala oluhlaza okukhanya ukuthi bengabe beqeda ukukha amanzi eceleni kukhona izimpompi ezimbili njalo kukhanya izihlahla ezinengi

Owesilisa okhanya ehlekelela njalo ngemuva kwakhe kukhona isihlahla ezincane eziluhlaza ezikhanyayo ume duzane lempompi ezimbili okukhanya ukuthi engabe ezokukha amanzi ubambe isigubhu esilombala olithanga.

abantu abakhanyayo kukhona umama othwele umntwana ogqoke isikhipha esimbala omhlophe njalo kukhona omunye ohlezi esitulweni esilombala omhlophe kanye lomntwana ohlezi eceleni oyinkazana

Abantu bezempilakahle abakhanya behlezi phansi okutshengisela ukuthi kukhona abakubhalayo. Akhona amabhuku avuliweyo alombala omhlophe njalo bathwele insiba ezandleni okukhanya ukuthi bayabhala.

Abantwana abancane abahlezi phansi kukhona njalo abrsilisa labe sifazane ebantwini laba kukhona okukhanya bekunathisa abantwana, abantwana bakhanya bejabulile

Abezempilakahle bavakatshele izakhamizi esigabeni njalo kukhona imota ethwala izigulane kuleyo ndawo banengi kakhulu njalo kukhona amathenti alompala omhlophe afakiweyo.

abantu abamileyo okukhanya ukuthi kukhona abezempilakahle phakathi kwabantu laba bonke bagqokile ama mask okukhanyayo ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo njalo kukhona omama abagqoke okulompala oluhlaza okwesibhakabhaka phakathi kwabantu laba

Abantua besilisa kanye labesifazana abakhanya begqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka izikipa lezi zibhaliwe ngokumhlophe phambili njalo kukhanya begqoke izingwane ezilombala omhlophe emakhanda baphakamise izandla zabo.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo kukhona abantu abahlezi ezitulweni njalo kukhona izithulo ezingela bantu. Kukhona njalo abanye abakhanya bemile.

Abantwana abancane abakhanya bemile egangeni, abantwana laba abahlambulukanga bakhanya bengcolile kakhulu okutshengisela ukuthi bengabe begula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho badinga ukuthi behanjiswe esibhedlela beyehlolwa.

Imota emileyo enkulu imota le ilombala omhlophe njalo ilamavili amnyama. Ngemuva kwemota kukhanya izitulo ezinengi kanye letende elilombala omhlophe phansi kulotshani obuluhlaza

Owesilisa ogqoke kuhle kakhulu okhanya emile phambili kwesibhedlela sabantu abagula ingqondo. Kukhona njalo izihlahla ezikhanya ziluhlaza kanye lamaluba acecisileyo kule indawo.

Abantu abanengi abamileyo okukhanya ukuthi basesibhedlela sabantu abagula ingqondo abesilisa khanye labesifazana okukhanya ukuthi bengabe bethatha umpikitsha.

Owesifazana okhanya ekhothamise ikhanda ulukile ekhanda lakhe ngokumnyama njalo ubambe ikhanda okukhanya ukuthi engabe engezwa kahle kumbe kukhona okumhluphayo okudinga ukuthi nga uyathola umuntu oxoxisana laye

umuntu ohlezi phansi ekhanya ebotshiwe enyaweni zakhe okutshengisela ukuthi engabe eselobungozi emphakathini kumbe engabe ehlutshwa ngumkhuhlane wenqondo yikho eseze eselobungozi sebetshena bembophile enyaweni ukuthi engalimazi abantu

Abesilisa kabesifazane abamileyo. Okukhanya ukuthi bangabe bethatha ipikitsha, njalo kukhona abagqoke izikipa ezimnyama phezulu. Ngemuva kukhanya kulemota enkulu elombala omhlophe, emileyo.

Izibhedlela ezinengi sezilezimota izimota lezi ngezokuthwala izigulane njalo izimota ezinengi zesibhedleni zandise ukuba lombala omhlophe ziphinde zibhalwe ngamabala abomvu.

Izakhiwo zemadolobheni lezakhiwo zemakhaya ziyatshiyana ,izakhiwo zemadolobheni zinhle kakhulu njalo bayafaka utshani obuluhlaza phansi obesilungu bephide bedinge lamaluba bececise ,izibhedlela zemakhaya ziphombu kwakhiwa nje.

Abezempilakahle esibhedlela, bayathanda ukunamathisela amaphepha. Amaphepha lawa ayabe elemifanekiso eminengi, etshiyeneyo. Kwezinye izikhathi kuyabe kufanekiswe izandla, ezigezayo, njalo kwezinye isikhathi kufanekiswe umntwana oyabe ekhala.

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe phezulu phakathi efake okulombala omnyama okhanya emile endaweni ekhanya ukuthi ingaba lamaphilisi kumbe lemithi eyesibhedlela.

Indawo ezinengi, kungaba kusekiliniki kumbe kungabasesibhedllela, bayandise ukufaka amabhakane amakhulu amhlophe ayabe ebhaliwe amabhakane lawa njalo bayandise ukuwafaka egedini lapho okungena abantu abanengi

Abantu abakhanya bemile esibhedlela kukhona njalo abahlezi phansi kukhona owesifazane okhanya emile ethwele isikhwama esilo mbala oluhlaza njalo eceleni kwakhe kukhona utshani obuluhlaza .

Umntwana onqunu phezulu uhlezi phezulu kwetafula ukhona owesilisa obambe umntwana lowu kanye lowesifazana. Eceleni kukhona ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela njalo ugaxe ithulusi esetshenziswa ngudokotela entanyeni.

Izibhedlela ezinengi sezihlanyela amaluba amahle ayenza isibhedlela sibukeke sisihle kakhulu phakathi njalo kuyabe kukhona utshani obuluhlaza kanye lezakhiwe zesibhedlela zakhiwe kuhle kakhulu

Umgwaqo omkhulu eceleni kwawo kukhona indawo ethengisa amaphilisi. Indawo leyi ilebhakane elimhlophe elibhaliweyo njalo kukhona izihlahla ezinhle eceleni okukhanya ukuthi zicecisile.

Abantu bezempilakahle abamileyo, abanye bagqoke kuhle kakhulu. Bagqoke amasudu, njalo kukhona abanye abafake ama bhatshi amhlophe phezulu. Bonke bagqokile ama-mask, okukhanya ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni.

Utshani obuncane obuluhlaza. Njalo kukhona amaluba acecisileyo kule indawo kuphinde kube lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko kanye lebhakane elibjalwe ngamabala amhlophe.

Abantu abakhanya behlezi esibhedlela abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama njalo kukhanya kuhlanzekile phansi endaweni leyi . Kukhona njalo isihlahla esikhanya sicecisile phakathi esilamahlamvu aluhlaza.

Izihlahla ezinkulu ezikhanya esibhedlela njalo kulamaluba ayabe ececisile phakathi ukuze kubukeke kukuhle njalo isibhedlela sihlanzekile phakathi. Kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo phakathi kwesibhedlela.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi abayabe besesikolo besafundela bayatshengiswa ukuthi imitshina isetshenziswa njani ukuze benelise ukuya hlola izigulane nxa sebetshayisane lazo.

Nxa ufuna ukuba ngudokotela kumbe ufuna ukuba ngumongikazi Uyahamba esikolo uyekufundela .Awuphombukuvuka usungudokotela .Kuyafundelwa ngoba zinengi izinto abazifundiswayo ngoba bazabe besebenza labantu abagulayo .

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi, abagqoke impahla zesibhedlela, amajazi amhlophe phezulu. Okukhanya ukuthi bangabe bejabulile, baphakamise izandla emoyeni.

Abantu abasebenza kwezempilakahle abakhanya behlezi phansi okukhanya ukuthi kukhona abakuxoxisanayo njalo kukhona abakhanya behlezi phambili kwabo abagqoke amasudu.

Abantu abahlezi phansi abagqoke amabhatshi amhlophe phezulu okukhanya ukuthi bengabe befundela kuba ngodokotela kumbe ngumongikazi. Bakhanya bejabulile abantu laba bonke bayahlekelela.

Abantu abakhanya begcwele emgwaqweni abanengi okukhanya ukuthi kukhona umkhankaso abaya kiwo njalo abanengi bangkhona kukhanya begqoke izikipha ezilombala omhlophe phezulu

Abantu abathathu abamileyo bavale amakhala abo kanye lomlomo okutshengisa ukuthi bayesaba imikhuhlane esikhona ezweni njalo abantu laba kubukeka kungabantu bezempilakahle abasebenza labantu.

Ezibhedlela sokulenhlanganiso ezinengi. Ezinye njalo ziyapha izigulane ukudla, kuya ngokuthi uyabe ubulawa yiwuphi umkhuhlane. Abaphombukupha wonke umuntu obuya egula, kutshiyana ngemikhuhlane eliyabe liyigula.

Abantu abanengi abakhanya bemile kukhona labantwana endaweni leyi abami kuyo njalo kukhona abakhanya begqoke amabhatshi amhlophe phezulu okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle.

Ungahamba ekilinika ugula nxa uyabe ugula kakhulu odokotela bayakudlulisela ezibhedlela ezinkulu. Lapho ozothola khona kugwele odokotela abaningi njalo kulabomongikazi abanengi abafani labodokotela abasemakilika. Kwesinye isikhathi uyathola emakilinika uyathola kulodokotela oyedwa.

Ibhakane elikhulu eliseceleni komgwaqo elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama njalo ngaphansi kukhona utshani obukhanya buluhlaza. Phambili kwebhakane kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Isibhedlela esiyakhiwe kuhle kakhulu siyakhwe ngamatshe abukeka emahle njalo kulotshani obuluhlaza obuncane obuhle kukhanya kumile abantu etshanini.

abantu abanengi abakhanya ukuthi bayagula njalo bahlezi emibhedeni yesibhedlela banye bakhanya belele kukhona njalo owezempilakahle okhanya phakathi kwabo ogqoke impahla zesibhedlela

Umama ubeye esibhedlela eyehlabisa umntwana, ungene ilanga litshona. Uthi bekulabantu abanengi esibhedlela namuhla, ngakho odokotela bebethatha isikhathi eside ukwelapha izigulani.

Ezibhedlela kukhona indawo lapho okungcinwa khona amapills nxa uyabe usubhalelwe ngudokotela uyahamba kuleyo ndawo uyethatha amapills kukhona abaqhatshiweyo abaqhatshelwe ukuphabantu amapills

Abantu ababili, omunye ugqoke amagilovisi ezandleni njalo kukhona okubambileyo okukhanya ukuthi ukufaka endlebeni yalo ohleziyo otshengisela ukuthi sokungaba yisigulane njalo kukhona impompi eyokugeza izandla.

Isakhiwo sesibhedlela esikhanya silamafasiteli njalo kukhona imota imile. Imota le ilamavili amnyama njalo kubukekkuhlanzekile endaweni leyi.

Esibhedlela kugcwele abantwana kanye labantu abanengi abanye bahlezi phezulu kwemibheda. Kukhona umntwana okhanya efake ibhuku phezu kombheda olivulileyo okukhanya ukuthi engabe ebala kumbe bengabe bekhona abakubhalayo.

Owesilisa okhanya egqoke okumhlophe phezulu njalo ubambe ibhokisi esandleni sakhe okukhanya ukuthi lingaba lomuthi kumbe amaphilisi njalo eceleni kwakhe kukhona amambhodlela kanye lamabhokisi okunengi okukhanya ukuthi ngumthengisi walapha

Izigulane ezinengi ezilalisiweyo esibhedlela, ziyaphiwa impahla zokugqoka esibhedlela. Kukhona njalo ogqoke ibhatshi elimhlophe eceleni, elibhalwe ngamabala aluhlaza.

Owesifazana okhanya ebambe umlenze, okukhanya ukuthi engabe esizwa ubuhlungu. Kumele agijimele kubodokotela bayemuhlola ukuthi uzwani, njalo bazamnika amaphilisi azayehlisa izinhlungu ozizwayo.

Abasebenzi bezibhedlela kulezi nsuku sebehlala begqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane, ezandleni bayabe begqokile amaglovisi alombala omhlophe.

Abantu abane. Abagqoke kuhle kakhulu ababili, njalo abanye ababili kukhanya begqoke impahla ezesibhedlela. Abantu bonke labo bavalile amakhala abo, kanye lemlomo njalo kukhona abakubambisaneyo.

umuntu okhanya elele embhedeni okutshengisela ukuthi kungaba yisigulane esigulayo njalo eceleni kwakhe kukhona umtshina omkhulu umuntu lo kukhanya engazathi ufakwa igazi kwezinye izikhathi izigulane ezinengi ziyabe zingela gazi eleneleyo emzimbeni

Abantu abanengi abahamba esibhedlela bayabe begula imikhuhlane etshiyeneyo, kukhona njalo abahamba bebulawa ngumkhuhlane wamehlo. Odokotela bayafika bakuhlole njalo bayakubhalela amagogorosi uhambe uyethenga, kwesinye isikhathi bakunike umuthi ozawuthela emehlweni.

Umuntu ogqoke ijazi elimhlophe wahlala phezu kwesitulo esilombala omnyama ukhanya ekhangele emtshineni phambi kwakhe kukhona ohleziyo okhanya ukuthi bayamhlola ngomtshina lowu abawukhangeleyo.

Ababili abakhanya ukuthi bayaxoxa bonke bagqoke okulombala omhlophe phezulu njalo kukhona abanye abantu abahleziyo okukhanya ukuthi kukhona abakwenzayo.

Esibhedlela minengi imitshina ehlola abantu nxa begula. Kukhona imitshina ehlola abantu iBP ngakho odokotela kumbe omongikazi bengakuthola iBP yakho iphezulu kumbe iphansi bayakunika amaphilizi wokuyanatha ukuthi iBP yakho iyehle kumbe ikhwele.

Abasebenzi besibhedlela, kukhona ofake umntwana into esifubeni okukhanya ukuthi ulalele ukuthi inhliziyo yomntwana ingabe itshaya kuhle yini.

Abantu abathathu abakhanya begqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela. Kukhona njalo ama maski abalawo okutshengisela ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni abanye njalo bafake okuluhlaza okwesibhakabhaka ekhanda

Umuntu oleleyo embhedeni wesibhedlela, unqunu phezulu njalo emakhanda akhe kukhona umuntu omileyo ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela njalo wagqoka lamagilovisi ezandleni.

Umtshina olombala omnyama okukhanya ukuthi ngowokuhlola izigulane, eceleni kukhona itafula lezitulo ezimbili ezilombala omnyama.

Owesifazana okhanya ukuthi engabe esebenza esibhedlela ogcoke ama gloves alombala omhlophe ezandleni njalo kukhanya ezandleni zakhe kukhona akubambileyo.

Ikhabothi elombala omhlophe njalo umduli opendiweyo kuhle. Kukhona imifanekiso efakiweyo emidulini leyi njalo kukhona izitulo ezimbili ezitshengisela ukuthi ngezokuhlala. Kubukeka kuhlanzekile phakathi lapha.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugezwa khona izandla, kuyabe kulemithi oyafika uyithele ezandleni, ube usuvula amanzi usugeza njalo akhona amaphepha anamathiselwe emdulwini abhaliweyo.

Umtshina olombala omhlophe eceleni kukhona isitulo esilombala omnyama. Phezulu emdulini kukhona umabonakude. Njalo umduli upendwe ngombala omhlophe. Kuhle phakathi kule indawo.

Itafula elilombala omhlophe phezulu kwetafula kukhona okulombala olithanga okutshengisela ukuthi kungaba ligabha njalo phezulu akhona amakhabothi alombala omhlophe ngokunjalo, kukhanya kugcwele izinto ezitshiyeneyo phakathi lapho.

Abantu abathathu okukhanya ukuthi kungaba ngodokotela. Omunye ugqoke ijazi elimhlophe phezulu, wagaxa ithuluzi esetshenziswa ngodokotela entanyeni . Kukhanya ebambe iphepha okutshengisela ukuthi kukhona okutshengisa laba ababili.

Umtshina omkhulu olombala omhlophe okukhanya ukuthi isigulane siyangena phakathi nxa odokotela bayabe besihlo. Kukhona njalo amafasiteli akhanyayo, kuphinde kukhanye lezihlahla ngaphandle kwamafasiteli.

Itafula ekhanya ilekhompiyutha phezulu, okukhanya ukuthi odokotela kumbe omongikazi , yibo abasebenzisa ikhompiyutha leyi. Kukhona njalo lezitolo ezikhanyayo., lomduli okhanya umuhle kakhulu, kuphinde kuhlanzekile phakathi lapha.

Owesilisa ome wafulathela okukhanya ukuthi kukhona abamhlola khona ngemuva kwakhe. Ukhona omileyo owesilisa ogqoke isikipa esilombala olithanga njalo kukhanya ebambe umtshina okukhanya ukuthi uhlola lowo ofulatheleyo.

Abantu ababili omunye umile ugqoke isigqoko esilombala oluhlaza wafaka ijazi elilombala omhlophe phezulu njalo kukhona umtshina omhlophe eceleni omunye uhlezi phansi okukhanya ukuthi engabe esiyigulani

Isigubhu esilombala omhlophe njalo silesivalo esimhlophe. Isigubhu lesi sinamathiselwe iphepha elilemibala etshiyeneyo njalo kukhona amabala amnyama abhaliweyo esigubhini lesi.

umduli okhanya upendwe ngokumhlophe njalo kukhanya lamafasiteli kukhona amakhabothi aluhlaza phezulu alombala omhlophe njalo kukhanya kukuhle kakhulu endaweni leyi okukhanya ukuthi kusebenza abantu bezempilakahle kumbe kungabe kufundela khona abantu bafundela ukuba ngo dokotela

Abantu abathathu, ukhona umama obambe umntwana ezandleni. Kukhona njalo ogqoke impahla zesibhedlela okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela ekhanya ukuthi uthontisela umntwana emlonyeni.

Omama abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama. Omama laba bonke bathwele abantwana njalo abantwana bathandelwe amathawulo alombala omhlophe kukhanya bejabulile omama laba.

Abantu abakhanya behlezi embhedeni yesibhedlela okutshengisela ukuthi kungaba yizigulane njalo kukhona abanye abahlezi ezitulweni okukhanya ukuthi kungaba yizivakatshi ezivakatshele izigulani esibhedlela.

Umntwana ohlezi phezukwesitulo esimhlophe, kukhona eceleni kwakhe ogqoke okuluhlaza njalo ubambe umntwana ikhanda. Kwesinye isandla uthwele isipunu okutshengisela ukuthi kukhona akudlisa umntwana lowu

Abantu abakhanya behlezi eceleni komduli olezitina njalo bukhona utshani obukhanyayo phansi kuphinde kube lamaluba akhanyayo ukuthi acecisile kulendawo

abantu abahlezi phansi kukhona njalo abamileyo kukhona abagqoke amajazi alombala omhlophe phezulu abakhanya bebhala okutsho ukuthi bengabe bebuza imbuzo laba abahleziyo bebesebebhala phansi

ukhona omileyo ogqoke okumhlophe phezulu njalo ugqoke le mask waphinda waqhiya ikhandalakhe ume endaweni ehlanzekileyo okukhanya imibheda ukuthi kusesibhedlela phakathi

Abantu abathathu abakhanyayo, omunye ngumntwana njalo ababili abesifazana sebekhulile. Bonke bagqoke izikipa ezilemibala ebomvu phezulu njalo kukhanya umtwana kukhona abamfaka khona endlebeni.

Abantu abahlezi phansi okukhanya bengabesifazana kanye labesilisa. Omama baqhiyile amakhanda abo ezandleni kukhanya bethwele amaphepha amhlophe njalo bagqokile lamalembu abo okuthandela.

Minengi imitshina esentshenziswa ngodokotela ezibhedlela ikhona imitshina ehlola abantu ngaphakathi kwabo njalo kube lemitshina ehlola omama nxa bezithwele njalo kubelemitshina ehlola amathambo wabantu.

Izibhedlela sezilemitshina eminengi eyokuhlola izigulane ezigulayo njalo odokotela labomongikazi abasathwali nzima. abasela msebenzi omnengi

Kulezi insuku ikhona imitshina esihlola omama abazithweleyo ukuthi umama engabe ethwele umntwana oyinkazana noma ongumfana, ikhona imitshina esikutshela lokho kulezi insuku.

Esibhedlela odokotela yibo abalolwazi lokusebenzisa amathulusi ayabe ekhona. Amathulusi lawa manengi kakhulu njalo ayatshiyana. Kuya ngokuthi isigulane siyabe sibuye sibulawa yiwuphi umkhuhlane.

Minengi imitshina ehlola abantu abagulayo ezibhedlela ikhona eminye imitshina ehlola ingaphakathi yabantu njalo imitshina leyi isisenza imisebenzi yabodokotela ibelula ezibhedlela.

Esibhedlela odokotela labomongikazi bayasebenzisa amathulusi amanengi njalo atshiyeneyo kuya ngokuthi isigulane siyabe sibuya sibulawa yiwuphi umkhuhlane ungahamba ubulawa lizinyo ufuna ukulikhipha odokotela bayathatha ithulusi yokukhipha izinyo.

Ithuluzi esetshenziswa ngodokoteka nxa bayabe behlola izigulane esibhedlela ithuluzi leyi ilombala omhlophe bayayithatha odokotela bayifake ekhwapheni lomuntu behlale isikhathi bebe sebeyikhipha

Ungahamba esibhedlela ubulawa ngamazinyo odokotela bayakwanisa ukufika bekukhiphe izinyo bebe sebekufaka elinye endaweni lapho oyabe ukhiphile elinye izinyo ukuze ungabi lezikhewu.

Izibhedlela ezinye zilama pharmacy phakathi esibhedlela nxa odokotela beqeda ukukubhalela umuthi uyangena khonalapho uhle uthenge umuthi oyabe uwubhalelwe njalo zilamaphilisi amanengi kakhulu kanye lemithi, lokunye okutshiyeneyo okusiza izigulane.

Amabhokisi amabili abhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka .Amabhokisi lawo alombala omhlophe, ngaphansi kukhanya kulamabhokisi amanengi wonke alombala omhlophe kanye lomduli okhanyayo.

Amabhodlela amabili amabhodlela lawa alemibala emnyama njalo aphinde ebe lezivalo ezilombala omnyama abhaliwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe kanye lolithanga njalo kukhona umfanekiso ebhokisini leli, eceleni kulembodlela ekhanya ilomuthi ongabe umnyama imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe.

Amabhokisi amathathu akhanya etshiyene njalo abhalwe ngamabala atshiyeneyo okutshengisela ukuthi kungabe kulomuthi phakathi kumbe amaphilisi ayelapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Imithi eminengi isithengiswa kulezi insuku . Esibhedlela odokotela bayafika bakutshele ukuthi umuthi kabalawo ngakho bayakubhalela phansi uhambe uyezithengela kubanzima ebantwini abanengi abangasebenziyo abangayenelisiyo ukuthola imali yokuthi bethenge imithi .

Ibhokisi lomuthi elilombala olithanga kanye lomhlophe libhalwe ngamabala abomvu njalo eceleni kukhona imbodlela. Imbodlela leyi ilesiciko esimhlophe njalo layo ilephepha elinamathiselweyo.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe liphinde libe lomfanekiso welihlo kukhona njalo imbodlela eceleni elombala omhlophe kanye lesivalo esimhlophe okutshengisela ukuthi kungabe kungumuthi wokulapha amehlo.

Imbodlela yomuthi ekhanya ukuthi ingabe ilomuthi olombala omnyama phakathi njalo inamathiselwe iphepha elilombala obomvu kanye lokulithanga elibhalwe ngamabala amnyama isiciko sembodlela leyi silithanga.

Amabhokisi amaphilisi alombala omhlophe njalo akhanya ebhaliwe eceleni kukhona amambodlela alombala omhlophe kanye lokumnyama njalo alezivalo ezimhlophe abhaliwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo amaphilisi lawo ayatshiyana kukhona amaphilisi ayabe emancane kube lama philisi ama khulu okutshengisela ukuthi ayabe elapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Amaphilisi ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu njalo abantu bagula imikhuhlane etshiyeneyo kukhona amaphilisi alombala omhlophe kukhona njalo amaphilisi ayabe elembala etshiyeneyo.

Ibhokisi elombala olithanga njalo elilomfanekiso, kukhona eceleni imbhodlela ekhanya ilomuthi ongabe umnyama phakathi njalo imbodlela leyo inamathiselwe yiphepha elilombala olithanga labhalwa ngamabala amnyama.

Ibhokisi elilomuthi elilombala omhlophe kanye loluhlaza. Ibhokisi leli libhaliwe ngamabala aluhlaza kanye lamhlophe kanye lamnyama. Okubhaliweyo kwesinye isikhathi kuyabe kuyimlayezo ukuthi Umuthi usetshenziswa njani.

Igabha elikhanya ukuthi lingaba ngelamafutha okugcoba elilombala omhlophe kanye lesivalo esimhlophe libhalwe ngamabala amhlophe kukhona njalo okuluhlaza egabheni, eceleni kukhona ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza.

Igabha elilombala omnyama tshu kanye lesivalo esimnyama libhaliwe ngamabala alithanga laphinda labhalwa ngamanye amabala alombala omhlophe.

Amabhokisi amhlophe kanye lokubomvu njalo abhaliwe ngamabala amnyama amanye abhalwe ngamabala amhlophe. Njalo kukhona amabhokisi alombala omhlophe

Amabhokisi emitthi abhalwe ngamabala aluhlaza kanye langamabala amhlophe. Njalo kukhona amabhodlela amabili. Amabhodlela lawa elinye libhalwe ngamabala aluhlaza, elinjye labhalwa ngokumhlophe alezivalo ezimhlophe wonke.

Amagabha amapilisi atshiyeneyo. Njalo amagabha lawa akhanya ukuthi engabe elapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu. Amagabha lawa amanye alombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka, abhalwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe.

Isigubhu esikhanya ukuthi singabe silomuthi phakathi njalo isigubhu lesi siyakhanyisela sinamathiselwe ngephepha elimhlophe elilokubuhlaza njalo libhalwe ngamabala anyama kanye lamhlophe

Amaphilisi amanengi njalo amaphilisi alembala ehlukeneyo , okukhanya ukuthi amaphilisi lawa alapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu kukhona amaphilisi alombala omhlophe amanye alithanga , amanye njalo ababomvu

Amabokisi amabili alombala omhlophe kanye loluhlaza njalo amabhokisi lawo abhaliwe ngamabala amnyama akhona njalo amabhodlela amabili aduzane lamabhokisi lawo alezivalo ezimhlophe alombhala omhlophe ngokunjalo

Amabhokisi alombala omhlophe kanye leminye imibala eminenginengi njalo akhanya ebhalwe ngamabala amnyama, eceleni kukhona imbhodlela emhlophe elesivalo esibomvu njalo kukhona eyinye futhi eceleni elombala olithanga lesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Amagabha amaphilisi alombala omhlophe amagabha lawa abhaliwe ngamabala alombala omnyama kanye lomhlophe njalo amagabha wonke lawa alezivalo ezilombala azimhlophe.

Amaphilisi ayatshiyana kukhona amaphilisi alombala omhlophe kube lamaphilisi alombala oluhlaza kuya ngokuthi wena uyabe ubhalelwe aphi amaphilisi esibhedlela ngodokotela.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama .Njalo eceleni kukhona imbodlela yomuthi elombala omhlophe yanamathiselwa iphetshana elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama .Njalo lilesivalo esimhlophe .

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza njalo libhaliwe ibhokisi leli eceleni kukhona amaphilisi ayisithupha alombala omhlophe.

ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhona itshubhu okuphezulu kwebhokisi okukhanya ukuthi kungaba yitshubhu yokuchoba eyelapha imikhuhlane esikhumbeni somuntu njalo itshubhu leyi layo ilompala omhlophe

Amabhokisi amabili agadeneyo akhanya ukuthi engabe engamabhokisi amaphilisi njalo alombala omhlophe wonke abhalwa ngamabala amnyama. Eceleni kukhona amaphilisi amanengi. Amaphilisi lawa alombala omhlophe.

Amaphilisi alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni. Nxa ugula ubulawa likhanda akhona amaphilisi owanathayo. Njalo lakho nxa ugula ubulawa yisisu akhona njalo àmaphilisi owaphiwayo, amaphilisi lawa kawafanani.

Amagabha amathathu akhanya ukuthi ngamagabha amaphilisi njalo amaphilisi atshiyeneyo ngoba amagabha lawa awafanani imbala likhona elinye elilesiciko esimhlophe elinye lilesiciko esiluhlaza njalo elinye lilesiciko esiluhlaza okwesibhakabhaka.

amagabha emithi alompala omhlophe njalo abhaliweyo ngamabala amnyama akhanya ukuthi ngamagabha ahlukeneyo njalo engabe elamaphilise atshiyeneyo alapha izinti zitshiyeneyo emzimbeni yabantu

Minengi imithi ethengiswayo imithi leyi iyelapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni kukhona imithi ethengwa ngabantu abayabe begula bekhwehlela kube lemithi ethengwa ngabantu abayabe bebulawa yizisu.

Amaphilisi alombala oluhlaza akhanya ukuthi ngamapilis ayelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni njalo elapha abantu bazizwe sebesizwa ngcono ezinhlungwini abayabe bekizo.

Imithi eminengi ethengiswa emafamasi uhle uyibone eminengi yangakhona iyabe ilemifanekiso yabantwana uhle ubone ukuthi ngumuthi wabantwana abancane lowu njalo ikhona imithi yabantu abadala.

Abantu abanengi abahlezi phansi okukhanya ukuthi basesibhedlela lapho okugula khona abantu ingqondo. Njalo abantu laba bathwele abantwana okutshengisela ukuthi kukhona abakulandileyo kumbe bangabe bezolatshwa.

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi basesibhedlela. Kukhona njalo ababili abahlezi phambi kwetafula okukhanya kulelephuthophu phezulu bayabhala. Kukhona owesifazana omileyo phambi kwetafula.

Isibhedlela esabantu abagula ingqondo .Kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza .Njalo isibhedlela lesi sibhaliwe phezulu kwesakhiwo. Okutshengisela ukuthi kungaba libizo lesibhedlela lesi.

Umuntu okhanya elele embhedeni okukhanya ukuthi uyagula. Kukhona owesifazana njalo eceleni kwakhe ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela. Phakathi lapha kukhona imtshina eminengi etshiyeneyo.

Owesifazana uhlezi phansi uqhiye iqhiye elombala omnyama njalo kukhanya ethwele abantwana ababili okukhanya ukuthi abantwana laba ngamaphahla umama lowu ubusisekile ngoba akukho lula ukuthola abantwana ababili

Owesifazana ohleziyo ogqoke kuhle kakhulu njalo kukhanya ethwele imayikhi esandleni okutshengisela ukuthi engabe ekhuluma. Uhlezi phezu kwesofa njalo ugqoke okulombala omnyama kanye lebhatshi elihle phezulu.

izinkomo ezikhanya ukuthi zingabe zisidla emadlelweni njalo kukhona izihlahla eziluhlaza endaweni leyi kuphinde kukhanye abantu ababili omunye ngumntwana omuye ngongumama othwele inkomitshi esandleni

Ibhakane elikhulu elilombala omhlophe elibhaliweyo. Ngaphansi kwebhakane kugcwele abantwana abanengi kakhulu abamileyo njalo ngemuva kwabantwana kukhona izakhiwo ezikhanyayo njalo bamile egcekeni elikhanya umhlabathi.

Abantwana abamileyo abakhanya begqoke izikipa ezilombala ofananayo kanye lamabhulugwe. Kukhona owesifazane omi labantwana laba. Ngemuva kukhona imota emileyo ngokunjalo.

Owesifazana uhlezi phezu kombheda njalo kukhanya ethwele umtwana okutshengisela ukuba engabe emunyisa. Kukhona abathathu abagqoke impahla zesibhedlela abamileyo eceleni kuka mama lowu.

Abantwana abagqoke kuhle kakhulu abancane abakhanya ukuthi bayazidlalela bajabulile njalo babambane izandla ukhona owesifazane phakathi kwabo ukhanya edlala labo

Abantwana abancane abakhanya bephakathi kwamanzi amanengi kakhulu, okukhanya ukuthi bayazikholosela. Kodwa sokungaba yingozi nxa abantwana laba bengacina sebewele phakathi kwamanzi bagalula.

Umama uhlezi phansi uthwele umntwana phambi kwabo kukhona ogqoke ijazi elimhlophe kanye lokumnyama ngaphansi waphinda wagqoka lamagilovisi alombala omhlophe okukhanya ukuthi engabe efuna ukuhlaba umntwana.

Owesifazana oleleyo okhanya ethwele umntwana omncane esifubeni sakhe okukhanya ukuthi engabe eqeda kubeletha. Esandleni sakhe ugqoke indandatho okukhanya ukuba ngumuntu otshadileyo.

abantun abanengi abame phambi kwesakhiwo esibukeka sisihle njalo silamafasiteli abantu laba bonke bagade amabhasikili okukhanya ukuthi bengaba besenza umcintiswano wamabhasikili

Umuntu wesilisa okhanya emile egqoke kuhle kakhulu njalo uthwele imayikhi esandleni okutshengisela ukuthi engabe ekhuluma. Ugqoke lamagogorosi emehlweni. Kukhona njalo abahlezi phansi.

Abantu abakhanya ukuthi ngabezempilakahle abahleziyo phansi abagqoke izikipa ezifananayo njalo bavalile amakhala abo okokuthi bazivikela emkhuhlaneni eminengi. Kukhona izigubhu zamanzi phambi kwabo.

Kungcwele abantwana abancani abangqoke amayembe alombala omhlophe phezulu okukhanya ukuthi bazijabulele abantwana laba kukhona njalo phakathi kwabantwana laba abangama khiwa abakhanya bedlela labantwana

Abantu abahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe. Njalo kukhona abantu abakhanya ukuthi ngabezempilakahle phakathi kwabantu laba. Ezitulweni kukhona isikhwama esigaxiweyo.

Umuntu oqgoke ijazi elimhlophe phezulu kanye lokumnyama phakathi, njalo ezandleni uqgoke amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka okukhanay a ethwele ijekiseni esandleni sakhe.

Umuntu ohleziyo okhanya egqoke amagilovisi ezandleni kukhona njalo okubambileyo. Ugqoke impahla zokuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane. Kukhona itafula elezinto ezinenginengi phezulu ezikhanya ukuthi engabe ezisebenzisa.

Abantu ababili abahleziyo. Kukhona ogqoke okumhlophe phezulu okutshengisela ukuthi engabe engu dokotela njalo phambi kwakhe kukhona umtshina okhanya ukuthi uhlola ngaye owesifazana ohleziyo.

Umfanekiso okukhanya owesilisa lowesifazana. Owesilisa ekhanya egoqe izandla. Ugqoke okumhlophe phezulu. Owesifazana ukhanya ehlekelela eveze amazinyo amhlophe. Laye ugqoke ijazi emhlophe phezulu.

Owesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe phezulu. Okukhanya ukuthi nguye othengisa amapilisi lapha efamasi. Njalo kukhona imithi eminengi otholakala efamasi. Ngaphandle kwamapilisi kanye lemithi yokukhwehlela, kukhona eminye.

Abantu abathathu abakhanya behlezi phansi Omunye ugqoke ibhatshi elimhlophe phezulu okutshengisela ukuthi engabe ngumongikazi njalo kukhona ababili abahleziyo okukhanya ukuthi kungaba yizigulane

Owesilisa okhanya ehlezi phakathi kwemota eyesibhedlela. Njalo ugqoke okulombala obomvu phezulu. Imota ivuliwe ikhanya ilombheda otshengisela ukuthi ungabe ulala isigulane ngoba yimota ethwala abantu abagulayo.

Umuntu okhanya ukuthi usebenza kwabezempilakahle. Ogqoke okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka, wavala lamakhala akhe. Ukhanya ephethe umntwana. Umntwana lowu ukhanya ethokozile njalo kukhanya ehleka.

Umfanekiso wowesifazana okhanya egqoke ijazi elimhlophe phezulu, wagaxa ithulusi yabodokotela entanyeni, njalo kukhanya ebobothela uveze amazinyo amhlophe nke, kanye lenwele ezimnywama tshu ekhanda.

isigulane esilele embhedeni njalo kukhanya besifake umtshina kukhona ababili abamileyo eceleni kwesigulane owesifazana kanye lowesilisa abakhanya ukuthi kungaba ngodokotela kanye lomongikazi abahlola isaisgulane lesi

Abantu abanengi abahlezi phansi abesilisa kanye labesifazana kukhona abantu bezempila kahle phakathi kwabo okukhanya ukuthi kungabe kukhona abakufundisa abantu laba abahleziyo

Umntwana ohlezi phansi okukhanya bemvule isikipa kukhona ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela lowu okukhanya ukuthi uyahlola umntwana kukhona owesifazana omileyo eceleni.

owesifazana ohleziyo egqoke ibhatshi elimhlophe nke ezandleni zakhe ugqokile amagilovisi wahinda wavala ubuso bakhe kanye lomlomo okukhanya ukuthi uyazivikela emkhuhlaneni ulenwele ezinkulu ezimnyama tshu

Umtshina omkuiu omhlophe. Umtshina lowu mkhulu okokuthi umuntu uyangena phakathi nxa bayabe bemhlola. Kukhona ababili abamileyo eceleni okukhanya ukuthi kungaba ngomongikazi kumbe odokotela abahlola isigulane esingena emtshineni.

abantu abamileyo okukhanya ukuthi bengabe befundela ukuba ngomongikazi kumbe ukuba odokotela bagqoke impahla zesibhedlela ezilompala oluhlaza okwesibhakabhaka phambili kwabo kukhanya kulomtshina olompala omhlophe njalo kukhanya ukuthi kukhona abakuxoxisanayo bekhangele umtshina lowo

Abantu ababili abagqoke izigqoko ezifana lezamasotsha. Kukhona oleleyo embhedeni okukhanya ukuthi uyagula njalo lomunye omileyo eceleni. Lababantu babambabamba umntwana oleleyo eceleni.

Abesifazana ababili omunye uhlezi esitulweni esilombala omnyama. Njalo kukhona ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela. Phezulu kwetafula. kukhona amabhuku akukhanya ukuthi angabe exoxisana lomama lowu ohleziyo.

Abantu abakhanya bemile endaweni okuthengiswa khona amaphilisi ukhona njalo owesifazane ugqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi nguye umthengisi kule indawo njalo ekhuluma labantu abakhanya bezothenga.

Abantu ababili abagqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela bekhanya bevalile amakhala kanye lemlomo kukhona itafula elilamathulusi amanengi asetshenziswa esibhedlela

Umuntu ogqqoke impahla zesibhedlela njalo wagqoka amagilovisi ezandleni Kanye lebhatshi elimhlophe kukhanya phambi kwakhe kulebhokisi elilombala obomvu elibhalwe ngamabala amhlophe

Abantu empilweni siyatshiyana. Kukhona abantu abangakwanisi ukuhamba ababizwa kuthiwa yizigoga. Abantu laba bayabe bazalwa benjalo, kubekhona njalo abanye abayabe belimele ezingozini becine sebengasakwanis' ukuhamba.

Amabhokisi akhanya elembala etshiyeneyo okukhanya ukuthi engaba elamapilisi ayehlukeneyo njalo alapha imikhuhlane etshiyeneyo, amanye amabhokisi alombala omhlophe kanye loluhlaza njalo abhaliwe.

Abantu abanengi abathengisa ema pharmacy bayahamba bayekufundela abaphombu ukuqhatsha laloba ngubani kumele ube lolwazi ngemithi leyi njalo kumele ukwanise ukubala okuyabe kubhalwe ngudokotela.

Amabhokisi abekwe phezulu kweshelufu elombala oluhlaza. Amabhokisi lawa alombala omhlophe njalo abhaliwe ngamabala amnyama. Ishelufu leyi elamaphilisi ilombala omhlophe.

Umnewethu ekuseni uthunywe ngumama efamasi ukuthi ayethenga umuthi. Umama wambhalela phansi umuthi okumele awuthenge. Umnewethu ufike eselahlile iphetshana oliphiwe ngumama, ubuye engelawo umuthi.

Amagabha amakhulu, alombala omnyama. Kukhona njalo amanye amagabha amancane, alombala omhlophe. Kanye lezivalo ezimhlophe. Okutshengisela ukuthi kungaba ngamagabha alochago phakathi. Kukhanya kugcwele lamabhokisi amaphilisi. Kanye lawemithi.

Amambodlela amabili akhanya ukuthi engabe elomuthi phakathi alezivalo ezimhlophe wonke ama mbodlela. Eceleni kukhona amabhokisi njalo alemibala etshiyeneyo, amanye amabhokisi alombala obomvu kanye lolithanga.

Abantu abanengi abagulayo bayakhala bathi abalayo imithi yokuthenga amaphilisi kumbe imithi abayabe beyibhalelwe esibhedlela ngodokotela, ngakho kuba nzima ngoba isikhathi esinengi izibhedlela azisela mithi yokupha izigulane.

Amabhokisi amanengi alemibala etshiyeneyo njalo okutshengisela ukuthi kungaba ngamaphilisi kumbe imithi etshiyeneyo njalo ayabe elapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi zandise ukuba lebhakane phambi kwalezo zindawo ibhakane eliyabe libhaliwe njalo bayathanda lokucecisa indawo lezi uthole kulotshani obuluhlaza tshoko.

Ikhabothi enhle elombala omhlophe. Kugcwele amaphilisi ekhabothini leyo okutshengisela ukuthi ayathengiswa. Ngamaphilisi kanye lemithi lokunye okutshiya tshiyeneyo.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi ziyabe zibhaliwe lokhu kunceda abantu abayabe bebhoda behamba bedinga amaphilisi bayakwanisa ukubala lapho okubhalwe khona besebengena phakathi badinge amaphilisi.

Amabhokisi amanengi njalo akhanya ebhaliwe ngambala amnyama okutshengisa ukuthi angabe elamaphilisi phakathi njalo ayabe ethengiswa amaphilisi lawo nxa ulemali uyahamba uyethenga kodwa kumele uqale ube lencwadi evela kudokotela.

Ikhabothi elombala omhlophe nke phezulu kwekhabothi kukhona amabhokisi alemibala etshiyeneyo okutshengisa ukuthi yimithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Amabhokisi amanengi akhanya ukuthi asefamasi ngawemithi athengiswayo, njalo amabhokisi lawa ahlukene okukhanya ukuthi alapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi kanye lemithi ziyabe zihlanzekile phakathi njalo kukhona imiceciso abajayele ukuyifaka emnyango abanye bayadinga amaluba amahle babuye bacecise ukuze kubukeke kukuhle.

Amabhokisi alombala omhlophe kanye lombala oluhlaza okwesibhakabhaka abhalwe ngamabala amnyama njalo amabhokisi lawa atshiyene imibala yawo okutshengisela ukuthi elapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni

Endaweni ezinengi ezithengisa amaphilisi kwandise ukubhalwa amabizo endawo lezo, njalo kukhona izimota ezimileyo kuleyo ndawo. Kuphinde kube lesihlahla esikhulu esikhanyayo.

Indawo ezithengisa amaphilisi izikhathi ezinengi ziyabe zilabo nogada abayabe behlezi emnyango njalo ziyabe zibukeka zihlanzekile phandle ngoba kuthengiswa amaphilisi. Kumele ethengiselwe endaweni ehlanzekileyo.

Indawo ezinengi emadolobheni ezithengisa amaphilisi zandise ukuba seceleni komgwaqo njalo kukhona okutshani okuluhlaza okuyabe kukhona kanye lamaluba ayabe ececisile

Amabhokisi alemibala etshiyeneyo njalo okutshengisela ukuthi amaphilisi aphakathi lawo atshiyene futhi ephinde elaphe imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Umama ulele embhedeni, umama lo ukhanya ukuthi engabe egula, njalo uqhiyile ikhanda lakhe. Ngemuva kukamama kukhona umduli okhanyayo opendiweyo.

Phezulu kwamatafula kukhona ilaptop ekhanyayo. Lezigubhu zamanzi ngokunjalo. Kukhona omileyo, ogqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka. Kuphinde njalo phezu kwetafula, kukhona amaphepha amhlophe, abhaliweyo.

Umama okhanya egeza izandla ukuthi bamthelela amanzi, njalo kukhona umtwana omileyo phakathi kwabo, kuphinde kukhanye lezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko ngemuva.

Abantu abakhanya behlezi ezitulweni ezimhlophe kukhona njalo phakathi kwabantu laba abagqoke amajazi amhlophe okutshengisela ukuthi ngabantu bezempilakahle bagqoke lamagilovisi alombala omhlophe ezandleni.

Abantu abanengi abahlezi phansi okutshengisela ukuthi ngabantu bezempilakahle kukhona izigubhu zamanzi phezulu kwamatafula njalo kukhona amalembu alombala obomvu kanye lamhlophe akhanya evale itafula

Kulezinsuku nxa usiya esibhedlela ugula, odokotela bengakakwelaphi into ekuhluphayo, bayaqala ngokukuthatha igazi, bayabe bekuhlola igcikwane le HIV ,bebesebekwelapha okugulayo.

Abantu abanengi abamileyo abanye bakhona abahlezi phansi kukhona njalo ababhabhule abantwana phakathi kwabo kukhona othwele I mayikhi esandleni ugqoke ijazi elimhlophe phezulu okukhanya ukuthi bangaba ngabantu bezempilakahle.

Abantu abakhanya begezisana izandla omunye uthwele inkomitsho yamanzi njalo ubambe isandla somunye okukhanya ukuthi engabe emgezisa izandla.

Abezempilakahle kulezinsuku bayahamba bebhoda ezigabeni besipha omama kanye labobaba. Bayabe besipha omama amaphilisi okuzivikela ukuthi bengazithwali njalo besipha obaba okokusebenzisa nxa besiya emacansini ukuze bazivikele imikhuhlaneni eminengi.

Umntwana omncane othwele isixubho esandleni ekhanya exubha amazinyo akhe okukhanya ukuthi ngumntwana ozithandayo ongayifuniyo ingcekeza njalo ugqoke okulombala oluhlaza okwe sibhakabhaka phezulu.

Abantu abanengi abakhanya ukuthi bengabe begijima bagcwele bagqoke kuhle njalo ngemuva kukhona izihlahla ezikhanyayo kanye lezakhiwo ngamuva kwabantu laba.

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi ngabezempilakahle. Bahlezi ezitulweni ezivalwe ngamalembu alombala omhlophe njalo phezulu kwamatafula kukhona izigubhu zamanzi okunatha.

Omama abanengi abakhanya behlezi phansi njalo omama laba bathwele abantwana. Kukhona abantu phakathi okukhanya ukuthi kungabe kungabantu bezempilakahle okukhanya bethelela abantwana into enjengo chago emankomotshini ukuthi benathe.

Ibhakani elibhalwe ngamabala amhlophe . Njalo kukhona utshani okuncane okuhle phansi. Kuphinde kube lezihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza tshoko eziseceleni kwebhakani.

Abantu abanengi abagcweleyo bami phezulu kotshani obuluhlaza tshoko njalo kukhanya ukhona umkhankaso okhona la kukhona lamatende alompala amhlophe kukhona la abagqoke amabhatshi alempala elihlanza okwesibhakabhaka endaweni le okukhanya ukuthi kungabe kungabantu bezempilakahle.

Abantu abahlezi ezitulweni abesilisa kanye labesifazana kukhona omileyo phakathi kwabo owesilisa ogqoke ibhulugwa elilombala omnyama ekhanya ukuthi engabe exoxisana lalaba abantu.

kukhanya kukhona abantu bezempilakahle phakathi kwabantu laba njalo kukhona omama abhlezi phansi okukhanya bethwele abantwana abantwana bathwele amnkomitsho amhlophe ezandleni okutshengisela ukuthi kukhona abakunathiswayo

Abantu abanengi abakhanya behlezi emabhentshini njalo kukhona utshani obuluhlaza phansi, khanya lezakhiwo ngemuva kwabantu ukhona owe silisa omileyo phambi kwabantu okukhanya ukuthi uxoxisana labantu laba.

Abantu abanengi abamileyo. Kulotshani phansi obungekho luhlaza kakhulu , obuyshengisela ukuthi abutholi amanzi ayeneleyo. Njalo kukhona abantu abagqoke amajazi amhlophe phakathi kwabantu laba. Okutshengisela ukuthi kungabe kungabantu bezempilakahle.

Owesifazana omileyo. Okhanya ethwele iphepha elimhlophe elibhaliweyo. Njalo kukhona omunye eceleni owesifazana okhanya ethwele imike okutshengisela ukuthi uyakhuluma. Ekhanya ekhangele iphepha elithwelwe ngulowu omileyo.

Abantu abathathu abamileyo .Omunye ophakathi ukhanya ethwele umntwana phambili njalo omunye oseceleni ugaxe ithulusi yabodokotela omunye njalo ukhanya engumama okukhanya ukuthi engaba enguye umama womntwana lowo.

Umama uvale amakhala kanye lomlomo. ekhanda ufake iqhiye njalo uthwele umntwana. Ngemuva kukamama ķukhona izakhiwo ezikhanyayo lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu ezikhanyayo.

Abantwana abangamankazana abamileyo kanye labomama, njalo kukhona abakuthweleyo ezandleni zabo. Ngemuva kukhanya izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza.

Owesifazana omileyo uthwele imganu embili. Imganu leyi ilombala oluhlaza njalo ikhanya ilokudla phakathi.

Abantu abathathu ababili bahlezi phansi oyedwa umile njalo kukhona owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe Kanye lamagogorosi kukhanya ukuthi uyabhala ebhukwini

Owesifazana okhanya ethwele igqamu kwesinye isandla esinye isandla sibambe ikhabitshi okutshengisela ukuthi engabe engumlimi wamakhabitshi njalo ubukeka ejabulile ehlekelela.

Abesilisa kanye labesifazana abahleziyo kukhona njalo abantwana phakathi kwabo kukhanya abantu laba bayadla kukhona ukudla okubekiweyo okufakwe emganwini omunye ukhanya ecupha.

Abantu ababili owesilisa kanye lowesifazana okukhanya ukuthi kungabe kungabantu abathandanayo. Owesilisa ugqoke ingwane emnyama phezulu wagqoka lamagogorosi.

umama olele embhedeni ekhanya enqunu phezulu eceleni kwakhe kukhona umntwana omncane okhanya ukuthi engaba esanda kuzalwa umama ukhanya ukuthi engaba emunyisa umntwana wakhe

Abantu abamileyo abanengi bakhona okukhanya ngabesifazana njalo bagqoke izikipa ezilombala omhlophe phezulu kukhanya bethwele ezinye izinto ezandleni zabo babukeka bejabulile

Abantu abasebenza kwabezempilakahle bayabe begqoke izikipa ezimhlophe phezulu bagqoka amagilovisi ezandleni alombala omhlophe, bekhanya ukuthi bahlola umuntu igazi njalo kumele bezivikele ukuze bengathinti igazi lomuntu abamhlolayo.

Abantu abakhanya ukuthi basebenza kwezempilakahle bagqoke izikipa ezifananayo phezulu njalo bagqokile amamasikhi emafesini okukhanya ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni eminengi esikhona.

Abantu bezemphilakahle bahamva bebhoda esigabeni befundisa abantu besifazana kanye ngabedilisa ngendlela okumele baziphathe ngayo ukuze bengatholi imikhuhlane eminengi.

Abantu ababili abakhanya ukuthi kukhona abakuxoxayo. Kukhona obambe iphethsana elimhlophe esandleni, njalo omi phambi kwakhe kukhanya ukuthi ulalele lokhu akutshelwa ngulowo obambe iphetshana. Bonke bagqoke okumhlophe phezulu.

Abantu abanengi abakhanya begcwele umgwaqo. Abantu laba bagqoke izikipa ezilombala ofananayo okukhanya ukuthi kukhona umkhankaso abaya kiwo emuva kukhanya izihlahla ezinkulu ezilamanhlamvu aluhlaza

Umtwana okhanya ekhangele phezulu njalo ukhamisile umlomo wakhe .Okukhanya ukuthi kukhona abafuna ukumthontisela khona emlonyeni okungamvikela emkhuhlaneni eminengi .Njalo kukhanya kulomuntu wezempilakahle onguye othontisela umntwana lowu .

Ababili abakhanya begonene owesilisa kanye lowesifazana. Owesilisa ukhanya ehlekelela kakhulu useze waveze lamazinyo amhlophe nke phandle.

Abantwana abakhanya begqoke izikipa ezifananayo ezibhalwe ngamabala aluhlaza phambili njalo izikipa lezi zilombala omhlophe kukhona njalo eceleni ogqoke okulombala obomvu phezulu

Abantu abanengi abakhanya ukuthi bajabulile. Kukhona omunye njalo phakathi kwabo othwele imayikhi okukhanya ukuthi bahamba bekhuluma njalo ngemuva kukhanya izihlahla eziluhlaza ezinkulu.

Umuntu okhanya ebhanditshe unyawo okutshengisela ukuthi engaba elimele ngesikhathi egijima kumbe ngesikhathi edlala ibhola ngakho uyahamba esibhedlela uyethola usizo bakhona odokotela labo mongikazi abazafika bakusize.

Umuntu okhanya ilimele idolo njalo kukhanya udokotela uyamelula. Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe wabamba umuntu oleleyo idolo.

Umuntu okhanya ebambe idolo okutshengisela ukuthi engabe esizwa ubuhlungu kumbe elimele idolo kumele agijimele esibhedlela ayethola usizo kubodokotela.

Umuntu okhanya ehlezi esitulweni okukhanya ukuthi engabe elimele unyawo eceleni kwakhe kukhona omileyo owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe njalo kukhanya lamakhabothi alombala omhlophe.

Umuntu okhanya esebambe amadolo okutshengisela ukuthi usediniwe okukuthi ubegijima umango omude ngakho usephumula ekhanya ebambe amadolo akhe.

Etafuleni kugcwele izinto ezitshiyeneyo ezilentambo. Njalo kukhona eceleni ogqoke impahla zesibhedlela okhanya ukuthi yisisebenzi sesibhedlela. Ukhanya ebambe umntwana omncane ikhanda, okutshengisela ukuthi kukhona omhlola khona.

Abantu abakhanya beguqile. Kukhona oleleyo phakathi kwabo okukhanya ukuthi engabe selimele njalo kumele bemgijimisele esibhedlela ngokuphangisa ukuze ayethola usizo.

Abantu abanengi abayenza imincintiswano etshiyeneyo ezikolo kulula ukuthi balimale. Umuntu uyathi egijima akhubeke awe anyele unyawo kumbe anyele idolo, bayamugijimisela esibhedlela athole usizo ngokuphangisa.

Esibhedlela odokotela balamathulisi amanengi abawasebenzisayo , ungahambi ugula esibhedlela, ikhona ithulusi odokotela abafika bakuhlole ngayo befuna ukubona ukuthi umzimba wakho utshisa okungakanani

Abantu abathathu abamileyo okukhanya ukuthi ngabantu besilisa kukhona phakathi kwabo ogqoke ijazi elimhlophe abantu bonke laba bavalile ubuso babo kanye lamakhala okukhanya ukuthi bazivikela emkhuhlaneni kukhona umtshina phambi kwabo olombala omhlophe.

Abantu bezempilakahle abesilisa kanye labesifazane abahlezi phansi kukhanya ukuthi bengabe bexoxisana ngomkhuhlane oyabesuhluphile kumbe bebonisana ukuthi bengayenzanjani ukuze bavikele uzulu

Ubaba uthe esiyalahla amanzi ebusuku walunywa enyaweni, unyawo lwalala soluvuvukile. Ugogo uvuke ekuseni wagijimela egangeni wayagebha izihlahla ezitshiyeneyo, wabuya wanathisa ubaba ukuze ubuhlungu buyehle.

nxa uyabe uhamba egangeni usiya gebha izihlahla ezitshiyeneyo kumele uhambe uqaphele ngoba zinengi izinto ezilobungozi ezitholakala egangeni kugoqela izinyamazana kumbe inyoka ziyabe zigcwele egangeni so kumele uqaphele

Intsha yakulezi nsuku ayisaqakathekisi izihlahla zemvelo abantu bakudala yibo ababezazi izihlahla ukuthi ziyelaphani njalo abantwana bakathesi sebebona izihlahla njengento engela ncedo.

Isihlahlakazana esimila egangeni esilamahlamvu amakhulu njalo amahlamvu lawa aluhlaza nxa usikhangele ungathi yisihlahlakazana kanti yisihlahlakazana esilapha imikhuhlane emzimbeni kuya ngokuthi uyabe ugula wuphi umkhuhlane.

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu njalo Isihlahla lesi silamahlamvu amakhulu isihlahla lesi singabe silusizo empilweni zabantu singabe selapha imikhuhlene etshiyeneyo kuyangokuthi uyakwazi yini ukuthi siyelaphani

Zikhona izihlahla ezinye eziyabe zicecisile phakathi esikolo kodwa ziyabe zilosizo izihlahla lezi .Abantu bayathanda ukuhlanyela izihlahla ezifana lezama lemon kumbe ezama guava. Nxa uyabe ukhwehlela uyathatha amahlamvu ezihlahla lezi uyebilisa ngekhaya unathe

zinengi ezihlahla egangeni njalo izihlahla lezi zilemisebenzi yazo ziyelapha abantu emzimbeni nxa ukwazi ukuthi isihlahla selapha uphi umkhuhlane ubusisekile kakhulu ngoba awuhambi ukuyathenga amaphilisi uyahamba egangeni uyezigebhela izihlahla ubuye uzelaphe ugula

Izihlahlakazana eziluhlaza ezigwele egangeni, nxa uyabe uhambe egangeni uzibona uyabe ungakwazi ukuthi zilusizo empilweni zabantu .Zikhona imikhuhlane eziilaphayo emzimbeni yabantu.

Abantu abanengi imithi bayithola egangeni bayahamba bayegebha izimpande zesihlahla kumbe bethathe amahlamvu Nxa uyabe uthethe impande uyafika uziwomise ube usuzigiga sezisiba ngumuthi

Izihlahlakazana ezimila egangeni ezilamahlamvu amancane alombala oluhlaza nxa ukhangele izihlahlakazana lezi uyabe usithi yizinto nje eziphongu mila egangeni ezingela ncedo kanti hatshi zingabe ziselapha umkhuhlane othize emzimbeni yabantu.

Izihlahla ezinye egangeni zilamaluba atshiyeneyo, ezinye uyathola zilamaluba amhlophe, ezinye zilamaluba alithanga ezinye njalo zilamaluba abomvu. Izihlahla zonke lezi zilusizo empilweni zabantu ngoba ezinye zakhona ziyelapha.

Imithi yesintu eminengi isifakwa phakathi kwamambodlela abantu bebesebeyithengisa, ikakhulu emadolobheni yikho okugcwele khona imithi yesintu ethengiswayo kukanti emakhaya abantu bayahamba bayezigebhela imithi leyi

Imithi yesintu iyatshiyana. Ikhona imithi eyabe iyimpuphu, kuphinde kubokhona imithi eyabe ingamanzi, njalo imithi leyi eminengi isithengiswa ezindaweni ezitshiyeneyo emadolobheni.

Owesilisa omileyo okhanya ukuthi engabe ethengisa imithi yesintu imithi leyi ifakwe emagabheni amanengi atshiyeneyo okutshengisela ukuthi yimithi eyehlukeneyo njalo elapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Izinyanga ziyahamba egangeni zisiyagebha umuthi aziphonguhamba nje ziyahamba nxa ilanga lingakaphumi kumbe ilanga selitshonile ngoba kukhona ezinye izihlahla ezihlonitshwayo nxa zigejwa aziphombuku gejwa loba ngasiphi isikhathi.

Amambodlela amancane amabili akhanya ukuthi alomuthi phakathi , eyinye ivaliwe njalo eyinye ivaliwe eceleni kulomganu omhlophe njalo ukhanya ulamahlamvu aluhlaza phakathi

Izihlahla ezifakwe emagabheni atshiyeneyo njalo ezikhanya zitshiyene izihlahla lezi okutshengisela ukuthi zilapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo emzimbeni yabantu.

Emadolobheni sokulendawo ezinengi ezithengisa imithi yesintu imithi leyi iyabe ifakwe emagabheni njalo iyabe iyimithi eminengi eyehlukeneyo njalo eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu nxa ulemali uyahamba uyezithengela

Imithi yesintu eminengi etshiyeneyo njalo ikhanya ifakwe phakathi komganu olesigodo. Ikhona njalo eceleni eminye esikhanya ukuthi sigigiwe imithi leyi.

Izihlahla ezinengi egangeni ziba lamaluba atshiyeneyo. Ezinye ziba lamaluba alithanga, ezinye zibe lamaluba amhlophe Izihlahla lezi zelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Izihlahla zeganga ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ikhona imikhuhlane eyabe ingafuni amaphilisi esibhedlela eyabe ifuna ukulatshwa ngemithi yesintu. Imikhuhlane le ingabe igoqela omvukuzane kanye labosiki.

Isandla esibambe amahlamvu aluhlaza tshoko, okukhanya ukuthi singabe sisikha amahlamvu lawa sisiya wasebenzisa ngekhaya, usungafika uwawomise ubesuwagiga abe yimpuphu, ubususelapha okuyabe kukuhlupha.

Abantu abanengi kudala babengahambi ezibhedlela, izibhedlela zazizilutshwana njalo wawuhamba umango omude usiya esibhedlela abantu babebona kungcono ukuthi bazigebhele izihlahla bezinathele zona nxa bayabe begula.

Zinengi izinto ezimila egangeni ngaphandle kwezihlahla lotshani kukhona okugoqela odelele , ombuya ,olude , abantu bayahamba bayekukha izilimo lezi egangeni babuye betshebe ngazo , ziyayenza imizimba iqine

Ubaba uphume izilonda embaleni, unanzelele ukuthi ulomkhuhlane wemvukuzane ngakho uhambile egangeni wayagebha izihlahla ezitshiyeneyo ezizamsiza ukuthi imvukuzane iphele.

Zinengi izihlahlakazana egangeni ezinye kuba yizihlahla ezinkulu ezizala abantwana abadliwayo njalo ezinye zibe lemibala etshiyeneyo. Ezinye ziyaba lamaluba ahluza ezinye zibe lamaluba alithanga ezinye lamhlophe. Izihlahla lezi ziyazala abantwana abatshiyeneyo.

abantu abanengi abasalandeli amasiko ethu singabantu abamnyama sebethanda imithi yesikhiwa sebethanda amaphilisi kukanti amaphilisi ayathengiswa endawen ezinengi imithi yesintu uyayithola uyahlamba uyezigebhela akula mali oyikhiphayo

amaluba atshiyeneyo akhanya ehalanyeliwe njalo amaluba lawa engabe angawokucecisa emagumeni abantu kumbe engabe eselapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu

Izihlahla ezinengi ziba lamaluba atshiyeneyo. Amanye ayabe elombala omhlophe amanye elombala obomvu. Njalo izihlahla lezi zingaba lusizo empilweni zabantu zilaphe imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abanengi emakhaya sebelima izilimo ezitshiyeneyo, abanye bayalima amatamatisi abanye belime amakherotsi, banye njalo belime imibhida kuba lula ebantwini ngoba abasakuthengi bayazikhela emasimini abo.

Imithi eminengi eyesintu iyagigwa ukuze ibeyimpuphu njalo abantu bebesebeyithengisa. Kukhona njalo eminye imithi yesintu eyabe ingamanzi, bayayifaka emabhodleleni bebe sebeyithengisa.

Kudala okhokho labokhulu babephila ngemithi yesintu yiyo ababezilapha ngabo imzimba yabo nxa iyabe ibuhlungu. Babengahambi ezibhedlela ngoba lezibhedlela zazikhatshana wawuhamba umango omkhulu usiya esibhedlela.

Umama uhlala ehlutshwa ngamazinyo abuhlungu namuhla umakhelwani ulayele umama ukuthi ehambe egangeni eyegebha impande zesihlahla okuthiwa ngumqathuva abuye azibilise abe esemumatha isikhathi eside emlonyeni

Izihlahla ezinengi esgangeni ezilombala oluhlaza izihlahla lezi ziyangcesa kakhulu emizimbeni yabantu bakhona abantu abakwazi izihlahla abahamba beyezigebha bebuye bethengisele abantu sokuyimithi

Emadolobheni nxa ufuna abantu abathengisa imithi yesintu, uyahamba endaweni okuthiwa kusemkambo. Kugcwele imithi eminengi yesintu, eyabe ithengiswa ngabantu beyithethe emakhaya.

Owesifazana okhanya ekhotheme egangeni. Duzane kwakhe kulezihlahla eziluhlaza tshoko, njalo ngemuva kukhanya umumbu olinyiweyo. Umuntu lowu kukhanya engabe edinga amahlamvu ezihlahla, efuna ukuyazelapha umkhuhlane othize emzimbeni.

amanzi amanengi okukhanya ukuthi izulu liyana njalo eceleni kwamanzi kukhona utshani obuluhlaza kanye lezihlahla ezimilileyo kuphinde kukhanye izihlahla ezinkulu izihlahla lezi zingaba lusizo ebantwini zingabe ziselapha imikhuhlane ethile

izihlahla kuphela lemali obunengi obumilayo kukhona obunye obuthiwa ngamakhowa amakhowa abantu bayahamba beyewadinga emagangeni bayube betshebe ngawo bayawayenza isitshebo ngekhaya amakhowa ayaqhinisa imizimba

Izigubhu ezikhanya zilemithi yesintu phakathi njalo imithi leyi ikhanya itshiyene okukhanya ukuthi iyelapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu njalo imithi enje uyithola ebantwini abayabe belobizo esibabiza ngokuthi kungaba izinyanga kumbe izangoma

Esibhedlela odokotela bahlala bexwayisa abantu abanengi abagulayo ukuthi bedle ukudla okuyakha umzimba kukhona ukudla okunye okungayakhiyo imizimba njalo ukudla odokotela abakutshela abantu ukuthi bekudle kugoqela amabanana, amakherotsi amaorenji kanye lama avocado.

Egangeni kuyabe kugcwele izinto ezinengi kukhona Kanye lengcekeza njalo kuyabe kulezihlahla ezinengi ezitshiyeneyo ezinye izihlahla lezi zilamaluba alithanga ezinye njalo zibe lamaluba amhlophe zonke ziyelapha izihlahla lezi

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza njalo acijileyo, isihlahla lesi singabe siselapha eminye yezifo ezihlupha abantu emzimbeni okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi sisebenzani emzimbeni yabantu kumbe silapha yiphi imkhuhlane.

nxa uyabe usuhambe egangeni wayabuya lamahlamvu awezihlahla wabuya wawa womisa waqheda wawagiga wawa sesetha wabayi mpumphu ngeke utsho ukuthi isihlahla lesi yiso lesi ngoba kuyabe sokuyi mpuphu